Aneno cal lyec ma tye ka mato pii Kun ocung cok ki dog pii ma calle nen col col tar